niraba n ʒɛya ka wuhi bi nuhi bi zaa niŋla nyɛ pobirisi ka shab yɛ liiga sabila ka yɛ liiga piɛla gbunni fulaawaasi din bɛ ka tihi di ʒɛnʒɛmi ka shab ʒɛ bi nyaanga ka gbuni kamɛra nim n ʒɛ n ŋmahariba

Tun tumdibɛ n zɛya niri ba anahi ka niribaa ayi pili zupiliti bɛ zuɣuni zaɣi nuɣuso ka niriba ayi bɛ pili kuru waɣinli ʒɛ bɛ nyaanŋa ka kuru dozim. ka bɛ tam kuri shɛŋa zuɣu kurigu maa gba nyɛla kuru do zim ka shɛli nyɛ zaɣ'sabinli ka bɛ bi nyaanŋa nikom

Paɣiba ayi n-ʒi doɣita tooni ka o diri ba fiila ka kpa ninkpara ka gbubi tim ni peen o nuu ni ka ʒi roba kuɣu zuɣu ka paɣiba ayi maa gba ʒi roba kuɣu zuɣu yino maa bɔbila bɔb'chichara ka yino maa mi kpa ninkpara ka bi bɔbi bɔbiga ka shɛba ʒi katiŋa ha ka wumda kuɣusi zuɣu ka bɛ gba ʒiya.

Ashipti puuni ka neesi nima ʒɛya n yuuni barinima barinima maa sheba yiɣisimi zanzaya ka paɣa yino yiɣisi n na ʒia ka zaŋ o nuhi dihi o nyaanga ka pili binpiɛlli o zuɣuni ka zaŋ bin piɛlli n so o nyɔɣuni ka jiransolo zaɣa nuɣuso nuɣuso yili yiliya ashipti maani ashipti maa tingbani nyɛla zaɣa piɛlli.

paɣa n Ziya ka o paɣi maa chibiro sheriga paɣa maa pola nyɔɛ pobiriku ka dotɛɛ so ŋun gna chibiro maa gba pobi nyu pobiriku paɣa maa zanla ninkpara n zan shɛbi o liiha tooni ka ziya ka paɣa so n zan o nyaaŋa zan biro ka niriba zɛ o nyaaŋa maa so gba zɛya la pobi nyɛpobiriku

Alaafee tumtumdi n ʒiya ka paɣaba gbubi bihi ʒi o nyaanga n tiri ba tima o tooni teebuli zuɣu ka tima maa tamtamya ka o yoori bata ni o yihi ti shɛli na ka yuundi paɣaba maa puuni yino paɣaba maa zaa gbubila bihi yino gbubila bia ka bia maa yɛ liiga piɛlli ka yino bia maa mii yɛ liiga vakaɣali

dikpuni n ʒɛya ka niraba tabi tabili paɣaba biɛla dinni ka dabba biɛni ka so chinchin piɛla bi shɛhi ni ka paɣaba maa so chinchin waɣala di gba nyɛla chinchin piɛla dikpuni maa malila zaɣ dozim ni zaɣ tankpaɣu di puuni

wo woribi n bɛ kpɛ ŋɔ ka lunsi wori waa niŋdi do so ka o yirigi bin ŋmaa ka so kurugu ka piri muɣuri o naba ni ka kpa ninkpara ka la n yaagi o noli ka lunsi maa mii ŋmɛri lunsi maa o nyaanga ka zamaatu ʒɛya yuundi ka kpahara

kom n lahi di kpɛ ŋɔ ka niraba ayi doli dakuɣuri ni bi yi kom maa ni doo maa tammi ka wuhi o nuhi zuɣusaa ka pili zipiligu ka so doli o nyaangi kanna yili biɛni mi ka tihi biɛni ka mɔri loɣi kom maa ni sagbana gba shooyira

wo woribi n ʒɛya paɣaba ayi n wori waa ka bin kpalim maa ʒɛ bi nyaanga paɣaba ayi maa zaa yɛla nyingokorisi bi nyingoya ni ka zaŋ binyɛra bobbob bi zuɣuri ka lo binyɛra bi nu chɛhi ni ka so chinchina n wori wahi

salo pam n pali paaki puuni ʒɛya ka niraba ayi tam loori zuɣu ka so duɣuriba niraba maa puuni yino maa nyɛla ninkurigu ka mali zabi piɛla ka kpa ninkpara ka gbubi da ʒiɛ ka yɛ liiga zaba laasabu ka ŋunbala maa yɛ kootu sabinli ka dirava maa duɣuriba gilindi soli maa

Salo n ʒiya n ŋmɛri bin kumda paɣa bɛ bi puuni ka bob bini o zuɣu ni ka yɛ nyingokoriti ka piri bansi ka bin bala maa ŋmɛri dalibihi maa ka so yɛ liiga ʒiɛ so gba zaa yɛla liiga nuɣso ka shab yɛ liiga pori pori din bɛ di puuni

shikurubihi n kana laabi ka bɛ ticha ti diri bafiila a lizamaka wuhiriba bin yɛri shɛŋao zɛla tɛɛbuli nyaaŋa loori maazuɣu ka nema nema kolibanim tam mi ka pɛnim mini bin yɛra shikuru bihi maa zaa sola mukuru sabila ka niŋ taaya sabila ka niŋ taaaya sabila ka di booi booi zaɣ' piɛla

salo n ba moto nima ka yoɣara ka shab bɛ loori nim puuni ka gbubi gbuba ka sipiika bɛ loori maa puuni ka bi bɛ loori maa kpansi ka so gbubi Anfooni ka doo ʒi Anfooni maa puuni ka pili zipili piɛlli ka kpa ninkpara ka yɛ liiga piɛlli

bia n gba goota gbuni ka goota maa ni saɣari ku pali ka kom biɛni ka bia maa gbaya ka yɛ liiga ʒiɛ ka zaŋ o nuu tabi o gbiaw ka bia so mii dabi o nyaanga ka piri shuu sabinli ka yɛ liiga ʒiɛ baa ʒim ka tabi taha yili

wawariba n ʒɛya ka wawari waya do baayi ni paɣ' ba ayi ka ŋɔ ŋmɛri bɛnikomida maa ʒɛ be nyɛŋa ka ʒɛ tapoli puuni paɣ' yino sula chɛnini piɛli o nuɣini ka yino mi su chɛnichɛni ka di niŋ zaɣ dozim mini zaɣ vakahili doba maa sula chɛnichɛni maa be shɛhini ka bɛni wariwa

niraba n ʒɛya yili puuni ka shab ʒɛ bi zuɣusaa niraba maa zaa zaŋla bi nuhi goɣa taba ka wuɣi bi nuhi zuɣusaa ʒɛya ka yɛ liiga konkoba shab yɛla liiga piɛla ka so yɛ liiga nuɣso ka so yɛ liiga tankpaɣu ka so di jinjɛm